si cabine technique bi seen xarit di Thierno Ibrahima Toure ki nga xam moo leen di animé émission bi seen xarit di Alioune Souaré Sow kon laata ñuy dugg si waxtaan bi rek <hesitation> dañuy jox ki nga xam ne mooy Abdoulaye Deme mu nuyoo ak askan wi waaye di wax askan wi i tam ñu bàyyi xel <hesitation> li nga xam mooy émission bi si bu ñu demee ba si kanam danañ ubbi ligne kenn ku ne nga mun see wax sa xalaat waaye i tam nga mën a laaj <breath> li nga xam ne moom moo la soxal <hesitation> ci fànn bi nga xam ne i tam dégg nga ko si waxtaan bi kon Abdoulaye Deme ñu ngi lay dalal jàmm fii si rajo Jabi Jula FM
<hesitation> jërëjëf <hesitation> sama cousin Alioune Sow directeur rajo Jabi Jula FM bu Thièl <hesitation> mbégte gu rëy tey vraiment ma ñëw ñu seq table bi parce que xam naa la bu baax a baax tey ma ñëw fekk la si sama beneen xarit Touré nekk technicien donc ci biir loolu maa ngi leen di ndokkeel di leen nuyu ngeen xam ne mbégte gu rëy moo tax tey ma fekk si sama famille bu Thièl <breath> donc man maa ngi tudd Abdoulaye Deme tey man la ñu dénk assurance agricole ci région de Louga ak région de Diourbel mbirum koom bu jëm ci agriculture mbéy ak càmm <breath> ak <hesitation> napp maa toogal donc assurance agricole ci diwaan bi mais ma nuyu nag bu baax a baax toute la population de thièl <hesitation> en commençant par le maire wax dëgg yàlla ak équipe am ak chef de village yi conseils yi président OPE yi technicien yi bàyyi wu ma kenn ñëpp maa ngi leen di sargal di leen nuyu bu baax a baax
jërëjëf Abdoulaye Deme kon laata ñu dugg si waxtaan bi dañu bëggoon xam nit ñi dañuy wax assurance ñu ne CNAAS léeg-léeg dañuy xaw a jaawale sax banque bi ak li nga xam ne mooy assurance bi <hesitation> suñu bëggoon tey xam lan mooy assurance agricole
<hesitation> dëgg la lu wér <hesitation> assurance agricole ñu ngi ko woowee CNAAS donc muy <hesitation> compagnie nationale d' assurance agricole du Sénégal mais xam nga sénégalais dafa bëgg <hesitation> lu xaw gàtt lu xaw a yomb moo tax ñu ne rek <breath> assurance agricole <breath> boo nee as assurance agricole rek bànqaas bi la kër gii la jumtukaay bii la tey dafa wax niru comme ni nga ko waxee ak crédit agricole <breath> mais bii crédit agricole la donc <hesitation> bor bu jëm ci ca <hesitation> àll bi la ci agriculture <breath> bii assurance bu jëm ci àll bi jëm ci agriculture donc crédit agricole ak assurance agricole <breath> donc ñoom ñëpp jëmukaay bi benn la kee alal la yor di leen gunge <breath> kii di leen dimbale ñu aar alal boobu mu bañ a am jafe-jafe yu aju ci suñu borom <breath> donc dafa fekk assurance agricole gouvernement du Sénégal moo ko mettre en place donc moo ko créé 2008 2008 i tam la ñu sukkandiku si loi boobu ñu doon wax loi agrosivopal bi ngeen xam ngee faramfàcce mbokk yi donc loi boobu <breath> moom moo tënk assurance agricole moom moo ko <hesitation> créé moo ko installé donc 2009 la ñu commencé <hesitation> yaatal mbir mi ci région yi mun nañu ne bànqaas yi en tout cas Louga bokk na ci am nañu juróom-ñetti bànqaas <breath> Kaolack ci la Ndar ci la Thiès <hesitation> Kolda Tamba et Dakar donc juróom-ñetti bànqaas ba yàlla def na jàmm <breath> quand même Louga bokk ci te mu am bànqaasam bokk na ci ñi njëkk a am bànqaas ci assurance agricole <breath> compte tenu tamit ci jafe-jafe ak zone càmm bi ñu am ak agriculture bi <breath> mën nañ ne région de Louga boole na càmm boole na napp boole na <hesitation> mbéy boo xoolee zone de Potou bi li fa ne xam nga ko donc am na mbéy am na napp boo xoolee càmm tamit wax dëgg yàlla jafe moom ràññe nañu ko ci zone d' élevage donc moo tax état bi tamit gunge ñu ne vraiment nañu installer yi région yooyu <breath> mais lu am solo surtout mooy gouvernement bi moo def <hesitation> xaalisam ci biir assurance agricole <breath> ànd ak ay partenaires am muy organisation <hesitation> producteurs yi <breath> muy maison kër yu gën a ràñ yiñ gën a ràññee ci assurance agricole <breath> non ci assurance de manière générale ñoom ñoo composé assurance agricole <breath> ànd ak seen parrain état bi nag ne mën naa leen tegal 50 pour cent <breath> képp koo xam ne dugg na ci mën naa koo joxal genn wàll
commencé nga dugg ci <hesitation> liggéey bi nga xam ne tey assurance mu ngi koy <hesitation> def ci wàllu jàppale bi nga xma ne mu ngi koy jàppale <hesitation> ñi nga xam ne <hesitation> rawatina béykat yi tey <hesitation> si li ñu gën a wàccee suñu waxtaan mooy lu jëm si wàllu mbéy mi loo xam ne dafa aju si wàllu taw <hesitation> ak li nga xam ne dañu koy méngale i tam ak li nga xam ne moom mooy <hesitation> coppite jaww ji ñu ngi koy wax changement climatique <breath> si wàllu coppite jaww boobu ak chang li ñuy wax changement climatique <breath> assurance boobu <hesitation> nan la mën a jàppalee ñi nga xam ne aussi dañuy béy <hesitation> suñu ko méngalee ak li nga xam moom mooy changement climatique
jërëjëf diracteur en tout cas maa ngi lay remercié bu baax a baax daa ma may tamit ma gërëm suñu partenaire bi tax ñu toog fii donc muy

ak <hesitation> ONG <hesitation> United purpose <breath> donc ñooñu ñoo ñu yombalal yëf yi vraiment ba ñu mën toog ey di wax ak askan bi di wax ak askan bi ba ñu mun a <hesitation> dugg ci assurance ñu xam njëriñ bi ñooñu vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm <breath> parce que <hesitation> Thièl moom mën nañu ne yow bokkoon nga si ñoo xam ne vraiment yaatal nañu mbir mi parce que xamoon nga ko déjà xamoon nga assurance bi parce que mun nañu ne tey ci département de Li <hesitation> Linguère vraiment fii la ñu njëkk a tàmbali def assurance agricole ci département Lingu-re comme ni nga ko waxee donc <noise> fii la ñu njëkk a tàmbali <hesitation> def assurance agricole <breath> mais mun nañu ne <noise> boo xoolee comme ni ñu ko waxee <hesitation> jafe-jafe bu amee <noise> sopp coppite jaww bi am changement climatique am képp koo xam ne daawoon nga yëngatu ci mbirum <hesitation> càmm mbaa mbirum napp mbaa mbirum mbéy war nga fangandiku <breath> ci biir fagandiku boobu nag wax dëgg yàlla de ci la ñu ne nit ñu war nañu utiliser donc <hesitation> jumtukaay bi ñu ne assurance agricole <breath> lu tax loolu bu fekkee ne yow yaa ngi <hesitation> béy mbaa yaa ngi sàmm te li ngay sàmm alal la te alal bi te alal réew mi la réew mi am na wareef ñëw teg jumtukaay boo xam ne kenn ku nekk war na ci mun dugg pour aar li mu yor xam nga ne bu ñu xoolee tey situation pluviomé mooy taw bi fu mu toll am na gàncax yu bëri en tout cas commencé nañ ci <hesitation> am jafe-jafe <breath> loolu moo tax ñu indi assurance bi bu fekkee ne gàncax bi amul ndox bi waral ba mu ñor ba mun a am rendement loolu manqué ku fa dugg assurance tamit delloo la ndàmpaay pour nga mun a defaat sa liggéey bañ a delluwaat ci ndóol
<hesitation> <hesitation> jërëjëf <hesitation> monsieur Deme kon leer na assurance bi kon am na solo waaye ci fànn yëpp nag ci wàllu mbéy mi ak ci càmm gi waaye rawatina ci wàllu mbéy mi nga xam ne tey moom la ñuy waxtaan <hesitation> ñu aj ko nag ci wàllu li nga xam ne mooy changement climatique mooy coppite <hesitation> jaww ji bu ñu xamee loolu i tam assurance boobu ci yan jafe-jafe la mun a gaddul ki nga xam ne ki moom mooy béykat bi bu fekkee ne dem na ba assuré yan jafe-jafe lay am ba mun koo ba mun koo gaddu mun koo <hesitation> delloo lenn si li nga xam ne li daf ko perte ci wàllu mbéyam
directeur jërëjëf waaw ñoo ngi encore du ñu <hesitation> noppi di sant waa ECHO xam nga bu ñu tànnee commune bu Thièl ñu ne nañ fa def émission bu jëm ci càmm gi ak mbéy mi surtout ci biir département Linguère xam nañu vraiment Thièl li mu représenté ci agriculture booy wax agriculture arrondissement bu Barkedie moo tax <breath> rawatina nag commune de Diassane ak commune de Thièl <breath> loolu ñu ngi leen di sant bu baax a baax parce que vraiment vision la ñu am stratégie la ñu am maintenant ci biir loolu booy dugg ci assurance agricole da nga war a yëglu d' abord ci service technique yi ñoom ñoo ñuy ne comme ñoom ñooy suñu bras technique ñooy suñu technicien ñoom ñooy ne kii de li muy béy respecté na calendrier bi donc mbéy mu nekk dafa am yoon bi ñuy jaar yoon boobu nag charte boobu béykat bi jaar na fa bu fa jaaree ji na li mu war a ji li mu jiw <hesitation> variété bu adaptée ci <hesitation> zone bi mu nekk ñun ñu nangu assuré tool boobu daañu dellu si procédure assurance bi mais limay gàttal rek mooy que boo ci duggee bu fekkee ne ndox bi manqué na taw bi <hesitation> mayul gàncax bi mu ñor loolu mu manqué mu yàq sa tool énun loolu la ñuy lay deloo comme ndàmpaay <breath> te loolu tamit sercice agriculture ak ANACIM ñoo ñuy ne département Linguère commune Thièl <breath> li fa taw ci ndox mënagul may gàncax bi mu ñor loolu war ngeen leen jox indemnité ñun ci loolu données yooyu la ñuy sukkandiku pour joxe ndàmpaay
<hesitation> si données yooyu am na <hesitation> lu ñuy wax aussi bu dee gàncax bi nit ki dem na ba récolter mu bu dee ndaay moo fa jaar i tam yooyu tam
waaw <hesitation> foofu énaari assurance la ñu ràññee foofu dafa am assurance classique bi boo xam ne boobu moom événement yi bëre na mooy daay bi <breath> mooy <hesitation> ñàkk ndox bi mooy <hesitation> njéeréer yi mooy picc yi mooy rabu àll yi wala mala yi ne ci àll bi <breath> yooyu buñ ko boolee ak ndox boo xam ne aussi ëpp na donc loolu mooy assurance classique bi foofu fekkee ne loolu nga souscrire lu ko dal ci lii ñun ñu delloo la ndàmpaay bi bu dee nga assurance indicelle bi boobu taw bi kese la jël en charge bu fekkee ne taw bi manqué na daal jarul sax nga ñuy ne manqué na sa tool ñorul <breath> mais am na ay xarala wala ay services yu fi ne ñoom ñoo ñuy ne zone telle manqué na ndox même sa tool bu baaxoon ñun dañ lay jox ndàmpaay loolu mooy wute bi quoi
si biir loolu kon <hesitation> bu ñu gisee ne si wàllu assurance bi comme ni nga ko waxee am na ñaari façon wala ñaari fànn te yaakaar naa ni nit ki suy def comme <hesitation> béykat bi dafay sàmm sàmmkat bi dafay béy
waaw
kon yaakaar naa boole ko

waaye comme changement climatique am na gis nañ <breath> <hesitation> ndox mi dafa manqué waaye gis nañu aussi ci wàllu même bu dee si wàllu càmm jafe-jafe am na surtout ren kon yaakaar naa sàmmkat bi béykat bi war nañu mun a boole <breath> lépp ñu ne man daal damay assuré ci fànn yëpp ndax xaw yàlla moo xam lan mooy xew ëllëg su xewee tamit <breath> fekk man sabablu naa ci assurance bi pour mu mun maa defal li nga xam ne moom mooy ndàmpaay
<hesitation> jërëjëf Aliou xam nga Ranch Doli ci biir <hesitation> Gassane ak Thièl la mais bu ñu xoolee lu paase rek jur gi li mu dee ci biir Ranch bi ak lu ko wër gis ngeen ko mais donc autorités yi ak techniciens yi compagnie ñoom xamoon nañu jafe-jafe yooyu dana am mais pour ñu am <hesitation> moyen mbaa ñu am stratégie ba nga xam ne war nañu jox béykat bi sàmmkat bi information <breath> ay xibaar yoo xam ne yu wóor ci assurance pour mu dugg loolu moo jafe woon mais tey yéen a ngi béy seen waar ak partenaires yi lu ñu rafetlu la <breath> mais lii ku gis <hesitation> gis nga tey bi ma jógee Daara di ñëw man li ma jaaxal <hesitation> pér semaie yi paase dama gis <hesitation> éleveurs yi di traversé Daara di continué di ñibbi mais léegi dama gis bi ma ñëw nii ñeneen ñu ngi wàññeeku di jëm si Thièl donc loolu mooy jaaxle am na ñii ñu ngi dem di wutali nord <hesitation> Yang-yang ñii ñu ngi jógee Yang-yang di wutali arrondissement de Barkedie loolu moo lay wan ne rek jafe-jafe am na <breath> mais loolu nag ndagam assurance mu ngi seen wet ku am jafe-jafe mu jàppale la wax dëgg yàlla de lu ñuy soññ suñu mbokku béykat yi nañu jógee kër gii amul force amul xàjj ak seen mais képp koo xam ne wax dëgg yàlla am nga gis-gis <breath> te lii leer na sa bopp war nga mun a fagandiku dugg ci pour mu aar sa alal parce que xaalis bi ñuy jox ñoom ñoo tax ñu jox ñu ko <breath> bu dul woon béykat yi sàmmkat xaalis boobu gouverment di ci dugal te bu dugalee ne yow naa la tegal genn wàll bi yow nga indi genn wàll ñoom ñoo tax bu ñu ko jël si wul seen alal la bu ñu kojël see seen alal la
<hesitation> <hesitation> <noise> ci wàllu <hesitation> assurance boobu wax nga fi ñaari fànn muy assurance bi nga xam ne mooy classique bi <breath> ak assurance indicelle bi waaye bu dee assurance <hesitation> si wàllu <hesitation> indicelle muy wàllu <hesitation> li nga

<hesitation> xam nga <hesitation> ni nga ko waxee <hesitation> mbéy mi dafa am fi muy tàmbali mooy boo jiyee be fi ngay góob assurance bi loolu lay jël
lay topp <breath>
bu dee nag jël nga <hesitation> à la carte mooy <hesitation> événement yoo xam ne war na ñëw ci gox bii nga sukkandiku man lii laa bëgg assuré dañ la da ngay fay loolu muy donc njéeréer yi muy mala yi muy <hesitation> secheresse bi <hesitation> nord bi <breath> muy <hesitation> daay bi muy yu jëme yu jëm si yooyu muy deficit ndox bi tamit mooy manqué loolu <breath> béykat bi mu jël loolu yëpp moo ëppoon avantage bu boobaa nag bu fekkee ne góob nañu diggante góob bi ak <hesitation> stockage bi mooy loolu mu récolté fi mu koy denc loolu tamit dañ koy assuré parce que am na ñu bëri dañuy naan bu ñu góobee ba pare lu bëri day yàqu ci seen récolte yi donc seen am-am <breath> loolu tamit am nga sañ-sañ ne man de assuré woon naa ba ma góob mais léegi i tam fi mu koy denc noonu stock bi dama koy assurer waat <hesitation> boo jëlee soble day yàqu ñebe bi i tam boo jëlul yenn produits day yàqu foog naa ni gerte tamit noonu la donc yooyu tamit boo góobee ba pare am nga possibilité sañ-sañ ne vraiment dama bëgg assurer tamit garantir ma assuré ma stock bi mu bañ a yàqu <breath> loolu yëpp bu ñu xoolee dimbale béykat bi kese la depuis ci jiw bi ba ci sqtockage bi fépp foo xam ne laaj na fa assurance te mën nañ ne indemnité prime bi tamit lu muy fay 8 pour 100 la rek bu dee récolte yi
<hesitation> <hesitation> jërëjëf <hesitation> si wàllu <hesitation> wax nga si wàllu stockage bi <hesitation> bu dee tam ci assurance <hesitation> bétail bi muy si wàllu jiw i tam yooyu tam si yan fànn lay doon
<hesitation> yéen moom comme li ma ne assurance fii la commune de Thièl mooy laboratoir am wax dëgg yàlla lii askan <hesitation> Thièl am comme information assurance ñeneen ñi amuñu chance boobu parce que yéen yéen a fi newoon depuis bi muy tàmbali <breath> mais assurance bétail comme zone bi zone d' élevage la ràññee nañ ci ñetti xeet benn bi dañu ne lu ko munta rey benn bi ñu ne accident la come ñun gisuñu tali accident dana xaw jafe troisième bi mooy abatage autorisé mooy say jur feebar na mais docteur bi saytu na ko xam na ne amul feebar mu ne mun ngeen ko rey lekk bu boobaa boo xaymaa yow li nga ci jël ci yàpp lu des li assurance dana la ko jox ndàmpaay donc ñett yii moo am ci mbirum <hesitation> assurance bétail mais loolu yëpp nag ñun dañu ne suñu mbokk yi comme ay sàmmkat lañ tamit dañu ne la nga jël risque bi yëpp au lieu nga jël <hesitation> accident bi mbaa abatage bi yow jëlal mortalité bétail tous risques lépp lu munta rey <hesitation> sa jur vraiment assurance jox la ndàmpaay loolu moo lay aar ci jafe-jafe yu bëri sinon jafe day indi ay <hesitation> ñàkk a déggoo rek mun nga ne accident la bon pour ñu constater ko day indi ay jafe-jafe mais boo nee mortalité la rek tous risques loolu moom yóbbaale na waaw vol bi tamit ci la am
vol bi tam ci la
waaw
muy sàcc sàccum jur gi
sàccum jur gi

gouvernement moo ko teg sant ñu loolu nañ ko def mais niñ koy defee dañoo xàll yoon tamit dañu ne <hesitation> sàcc bi il faut nga am loo xam ne sa bët da day tegu ci sa alal sa tànk di ko topp donc nga am loo xam ne comme genre ferme la wala gétt yi ma yi ma gis fii si biir Thièl gis naa ko am nay <hesitation> OPE yoo xam ne gis naa ci ay gétt yoo xam ne peut être dañ leen jàppale ñu tabax ko donc gétt yu mel noonu vraiment boo tëjee <hesitation> keneen ñëw jaar ku sant Sow jaar foofu jël ko ñu dañu lay fay balaa ñu lay fay nag dafa am yoon bu gendarmerie ak élevage ddañuy def constat bi mais luñ munul assuré rek mooy loo xam ne bu naanee mbalka rek nga dàq mu
dem ci àll bi
dem ci àll bi nga xaaraat ko bañu naan si loolu moom sécurité amu fa lu ñuy <hesitation> lu réer tamit duñ ko assuré buñ ci duggee duñ ci génn
duñ ci génn
bis bu nekk daañu ne lii réer na lii réer na donc ñun lu ñu sàcc te ñu constaté ak mu dee
<hesitation> <hesitation> jërëjëf kon yaakaar naa assurance bi am na solo ci wàllu mbéy mi si wàllu càmm gi comme ni ñu ko waxee kon ñaari façon assurance yooyu yëpp <hesitation> béykat bi <breath> dégg na ko sàmmkat bi tam <hesitation> dégg na ko <hesitation> mu xam fi mu jaar ba mu assurer li nga xam moom mooy <breath> gàncax bi nga xam ne <hesitation> moom moom la yor wala bu dee sàmmkat bi tam mu xam fu muy jaar ba mu assurer jur gi nga xam ne moom la yor <breath> ëllëg si biir lépp loo xam ne mun na ko dal <hesitation> si wàllu assurance boobu tam mu mun a am <hesitation> ndàmpaay boo xam daf koy jotaay ci wàllu alal bi nga xam ne daf koo ñàkk même su jotul à 100 pour 100 <breath> si alal boobu tam mu am genn wàll gi nga xam ni ki <hesitation> dana ko jot te mu mun see jàppandiku <breath> wante <hesitation> tamit si wàllu assurance boobu comme nim ko waxee <breath> ci fànn yu bëri yooyu yëpp kenn ku ne aussi am na foo war a jaar <hesitation> ci njëlbéen ba nga àgg foofu bu dee béykat bi tam am nga foo war a jaar ba nga àgg foofu bu dee sàmmkat bi am na foo war a jaar ba nga àgg foofu kon loolu yëpp techniciens yi nga xam ni ñoom ñooy yor liggéey bi <breath> kenn ku si soxla tam war na la mun a jege mu xam yoon yi nga xam ne moom la war a jaar bu fekkoon tey <hesitation> dañ la wax ci wàllu assurance bi nga xam daf aju si wàllu taw wala <hesitation> assurance bi nga xam ni bi tam <hesitation> dafa aju si wàllu li nga xam ne moom mooy jur gi xelal ci askan bi nga waxal leen li nga xam ne moom moo ci am ci wàllu ngëneel lan nga leen di wax
<hesitation> jërëjëf en tout cas lu am solo mooy li suñu mbokk yi ne faggandiku balaa ngay lakkle gis nga mbirum oto yii nii la tàmbali woon ku mu neex nga def ku mu neexul nga bàyyi mais bi accident yi bëree te réew mi di ci loru la ñu dindi ndogal yaatal ko def ko rendez vous obligatoire ku jënd sa oto da nga koy assurer boo assurer wul boo tegoo ci tali bi ku la njëkk a gis <hesitation> si homme de sécurité yi ñu téye la ndax défaut d' assurance gën tuuti lii nag tey dañu ne ku mu neex nga def ku mu neexul nga ba mais gis nga ñi ko xalaat ba ñu indi te boo xoolee <hesitation> soppeeku jaww bi loolu ngeen ne changement climatique nga xam ne ñoom am nañu gis-gis dama ne sama mbokku yi yombul vraiment ñu ne la kaay ñu aaral la sa tool kaay ñu aaral la sa jur dafa yombul mais lu wér la bu ñu xoolee lu xew Ribo keroog bi chef de l' état ñëwee foofu dafa yëkkati alal jox leen ndàmpaay mais ñooñu bu ñu assurer woon balaa chef de l' état def loolu day ne fay leen ñooñu ba pare lu manqué li ma compléter mais dafa xam ne kenn defu ko mais loolu nag moom ñu ngi ci ñu ngi koy sant bu baax a baax ci geste boobu mais wane na ne rek loolu njàngat la bi béykat bi sàmmkat bi war a jàng parce waxuñu bis bu nekk bu amee daa~u am lu mel noonu bu ñu sañoon nag bu ñu nekkee si jafe-jafe ñu am ku ñu jàppale te wax dëgg yàlla pouvoir bi public mu ngi si loolu moo taxoon énu indi kër gi donc dañuy ñaax suñu mbokk yi ñu xam ne yëf yi kër gi seen kër la assurance bi ñoom ñoo tax ñu créé ko kum munti doon vraiment nga jege kër gi nga aar sa alal <hesitation> mun nga aar ren doo am jafe-jafe mu nga déwén doo am jafe-jafe mais jafe-jafe day bette bu bettee fekk dèjà yow fagandiku woon nga pour nga defaraat sa liggéey <hesitation> bu dee ci tool yi ku soxla bu jaaree fii ci rajo bi bu jaaree ci technicien agriculture yi bu ñu woowee directement daañu ko assuré te amul benn dërëm bu mu ciy fay lépp assurance bi moo koy jël en charge bu dee ci <hesitation> xar yi tam <hesitation> élevage bi loolu tamit kasaalika noonu la <hesitation> ku soxla assurer sa jur vétérinaire bi la ñu mandaté moom mooy xool lan la ñu war a assurer parce du lépp la ñuy assurer am na yu ndaw yoo xam ne kenn du ko assurer am na yu màggat yoo xam ne kenn du ko assurer <hesitation> vétérinaire bi moom mooy xool ne ñu lii ci <hesitation> gétt gi ma saytu lii daal mun nañ ko assurer borom bu d' accord ci loolu énu defal ko contrat assuré ko bu jafe-jafe amee day jël téléphone am woo ñu directement woo vétérinaire bi waa techniciens agriculture yi ñun ñu lëkkaloo même bu ñu woowee ñun mun nañu mobiliser services techniques yi pour ñu defal ko constat bi donc <hesitation> loolu mooy processus
jërëjëf kon processus bi <hesitation> mu ngóog te yaakaar naa jafewul ndax jege na kenn ku ne waaye bu fekkee ne nag assurance bi nga wax ni <hesitation> nit ki assurer na waaye am na jafe-jafe boo xam ne jot na ko naka lay fexe ba jot si li mu war a jot

fii yëpp jaaroon nañ fi assurer nañ ñu bëri mais condition yi moo xaw a jafe ci béykat sàmmkat xam nga bu ñu ñëwee nga ne lii nga assurer ñu jël boucler defal ko ay jaaro xàmmekaay yow nga màng dem yàlla def am lu des foofu keroog bi mu desee mun na am munoo ma jot téléphone jotoo keneen mais wóor na la sa alal des na foofu vétérinaire bi gisu ko dañuy faral di dagg nopp yi rek indi ko man mii nekk ci yéen mun naa ko seede lu mun a am la mais ñi ne ci kaw war a génne xaalis bi loolu des na encore pour mu wër ci ñoom lan la il faut que vétérinaire bi constater ne moom lii gis naa ko lii moo ko rey def ci photo ñoo xam ne ñoom nekkuñu zone bii gisuñu bu ñu leen ko yónnee ñu mun a saytu ci dosier boobu mun ko fay <breath> mais ci benn weer laññu may bu dossier bi jaaree yoon <breath> depuis ci constat bi ba mu egsi ci comptable bi weer lay am pour ñu fay ko léeg-léeg nag jafe-jafe bi diggante <hesitation> procès verbal bi <breath> ba ma koy jot ba ci photos yi ba ñu valider ko foofu mooy jël temps mais bu fekkee ne vétérinaire bi ñëw na constater na xam na ne lu ko rey dafa bokk ci contrat bi loolu bu ko yónnee amuñu de <hesitation> droit bàyyi ko weer fayuñu ko
est ce que amu leen xalaat <hesitation> yaatal mbir mi comme <hesitation> programme bi programme état la <breath> te vétérinaires yi ñu ngi partout si Sénégal <hesitation> màngaan bi tam fu mu dem muna dem si commune lay dal commune boobu war na mun a am vétérinaire est ce que ñooñu amuñu droit di def constat yooyu ñu leen di envoyer
<hesitation> assurance dafa am convention ak ministère de l' élevage direction de l' élevage ñun dañu am lëkkaloo donc <hesitation> lu ñu booleeg ñoom ñoom dañuy partager services techniques képp koo xam ne yaa ngi ci sa poste vétérinaire te yàlla mun loo la na nga ko defal procès verbal bi constat bi yaa ko war a def maintenant lenee li manque information kese la mais tey am nañ ci suñu plan d' action vraiment prévoir nañu ay ateliers pour que ñu parler ak services techniques yi parce que ñu bëri affecter nañ leen renouveler nañ leen ñoom xamaguñu processus bi donc agent yu bees yooyu muy ci agriculture muy ci élévage ñooñu war nañu toog ak ñoom ak yéen les rajo communautaires pour que ngeen partager projet ak service assurance agricole yi <breath> ndax ngeen mun ko jottali askan bi <breath> te aussi ci suñu plan de développement également ci biir assurance agricole <breath> ñu ngi xool moyen pour que ñu maañe Sénégal yëpp département yëpp yombul mais dafa bokk ci suñu ay objectifs si suñu ay stratégies
jërëjëf monsieur Deme <hesitation> léegi dañu bëggoon nga delluwaat rek <hesitation> ci <hesitation> nit ki nag su buggee dugg ci assurance bi bu dee ci wàllu assurance mbéy mi bu dee si wàllu assurance jur gi naka nga siy duggee yan fànn yan pexe yan yoon ngay jaar ngir nga dugg ci ñaari assurance yooyu
xam nga mbirum mbéy mi nañu ràññee ñaari mbéy mbéy biy aju ci taw bi moom ci taw yu njëkk yi mois de juin foofu la ñu assurer bi ñuy ji <hesitation> foofu tamit techniciens dañuy ne am na gàncax yuy def 90 jours ñetti weer am na yuy def 120 jors donc :fa téeméer ak ñaar fukk période boobu la ñu assurer mais gis nga <hesitation> fan yii bi <hesitation> jafe-jafe yi commencer énu commencer ragal taw bi ñu bëri ñu ngi woote dañu bugg assurer heure bii nii mais parce que da nga gis jafe-jafe moo tax nga daw di ñëw mais boo amoon information bi keroog bi nga tàmbali ji keroog nga doon démarrer assurance bi mais ñun dañu jàppantal rek comme ci <hesitation> suñu mission aar leen la dafa am norme technique yu ñu teg ñun suñu bras technique suñu bët mooy service agriculture yi képp koo xam ne soxla nga assurer sa tool wax dëgg yàlla mun nga ñu woo ñu lëkkaloo ak services agriculture yi mbaa nga dem fa directement ñoom daañ la woo ñu fexe ñoom ñu dem constater tool ba xam ndax c' est assurable wala c' est pas assurable mais lu gënoon nag mooy di ñu ji <hesitation> bi ñu ji mais comme mission bi aussi interêt public :fa la war nañ ci mun a am ay yoon ay xalaat ba ñu mun dugg ci assurance bi maintenant beneen assurance bi mooy bi aju ci roose ba mooy maraîchage boo xam ne ndox la boobu waxtu bu la neex boo ñu soññee rek ñu ñëw defal la ko ñu defal la ko service agriculture mooy jiitu nattal ñu suuf si ne ñu variété bi muy béy baax na respecté na calendrier cultural comme ni ngeen amee ci campagne vaccination respecter na vaccin yi kii tamit respecter na façon culturale bi yëpp calendrier bi yëpp respecter na ko boobaa day ñëw ci <hesitation> agriculture bi mu ne ko dama bugg assur kooku defal ko lépp calculer ko même prix bi sinon mu jox ñu données techniques ñu calculer prix bi mu fay bu fayee ñu jox ko contrat am <breath> donc mun na jege servcice de l' agriculture mun na ma woo directement man ma lëkkaloo ak ñoom ñu defal ko vétérinaires yi kasaalika noonu la ku am géttam nga bugg assurer foofu sax wax dëgg yàlla laa gën a am <hesitation> gis-gis auxiliaires yaa ngi foofu points focaux yaa ngi foofu présients OPE yaa ngi foofu koo si jege nga ne dama bugg assurer daañu la teg ci yoon pour nga mun assurer boo ma woowee direcement tamit <hesitation> dana gën yomb rek
jërëjëf <hesitation> monsieur Deme kon waxtaan bi am na solo <hesitation> ci wàllu assurance bi kon léegi xam naa képp koo xam ne ki yaa ngi déglu xam nga <hesitation> lan mooy assurance xam nga tam <hesitation> façon assurance bi nga xam ne am na tey <breath> ci wàllu assurance boo xam dafa aju si wàllu mbéy mi nga xam ne dafa aju si wàllu taw wala assurance boo xam dafa aju si wàllu li nga xam moom mooy mbéyum roose muy maraîchage waaye assurance boo xam dafa aju si wàllu jur gi kon yooyu yëpp